Kune amweni matenda anoda kuti madhokodheya aputire mwiri dzavo kuitira kuti navo vakona vasabatira matenda akadarowo iwawo asi ngenguwa yavanenge vapedza vanosisirwa zvekushamba kuitira kuti dendaro risavabata.

Muzvibhedhlera mwatinoenda korapwa tinoona kakurutu kuti matenda anoanosiyana kune amweni anodazve kuti madhikodheya aputire mwiri wavo weshe ngekuti vanokonawo kubatira matendawo nenguwa yavanenge veitorapa

Kune amweni matenda anorware vanthu ekuti kunyazwi madhokodheya anosisire kudziputira nyama dzavo kuburikidza ngekusimire zviro zvinokonye miro nemuromo nemaoko kunyazwi soro remene ngekuti zvitenda zvinokone kuhamba nemututu.

Kune zvimweni zvirongwa zvinorongwa ngevantu vekuzvidhedhlera kunyazwi nehurumende, zvinooneka zveiite kuti vantu vadetsereke kubudikidza ngekuti zvitenda zvinenge zvaunganirwa kwakutsvake njira dzakangwara dzekuzvirapa ndidzo.

Kuzvibhedhlera zvedu tikagumeyo, kunyanye ndau dzezvilavha unoona kuti, panenge pane mifodho inenge iripo, inokukhomba kuti njira dzakanaka dzekushamba ndidzo nyara ngedziri, njira dzakanaka dzekukotsora ndidzona ngedziri.

Ngenguwa imweni madhokodheyaa anohambe mundaraunda mwetinogara, veikombisaa vantu ngekukosha kwakaita kurapwaa, kunyanlzi kuhloyiwaa mukati mezvibhedhlera. Vamwenizvee ndovanohamba veitobayira vantu mundaraunda dzakasara dziyaa.

Kubudikidza ngekuti ntaraunda dzedu dzagara dzaa nevantu vanokona kuerenga, tinoona kuti vemuzvibhedhlera kunyazwi nehurumende yotumire vantu zviro zvakanyorwa kubudikidza ngematenda, kuti vantu vazive ngematenda anokona kuvabata.

Ngenguwa dzimweni hurumende dzedu dzinokone kuuya paruxunga dzeifundisa anthu njira yakanaka yekudzingwarira ndiyo kumatenda anodai arura munharaunda dzetinogara dzetinopona tiri.

Tinoona kuti pane matenda amweni anrura mukati mwekupona kwedu dzedu asi vemu zvibhedhlera vanooneka veyiuya mukati mwendaraunda imweni yenjira yekurape zviro zvakadarozvo ndeye kudonhedzera mutombo pahi perurimi muntu echimedza.

Kubudikidza ngekuti hurumende inoda kakurutu kuti vantu vamwe mvura yakachena. Ntaraunda dzakawanda hadzichahlupiki ngendaa yemvura ngekuti mwakatsirwe migodhi iyoyo inooneke yeibetsera vantu kuti vaone mvura yakachena.

Kazhinjitu tinoona kuti anamai ndivo vanonyanya kuende kuzvibhedhlera nevana korapisa, tutsezve ndivozve vanogumeyo vochipuwe ruzivo rwakakura ngendaa yekuukungwarire vana, kudarike anababa.

Kubudikidza ngekuti hurumende yedu kunyazwi vari muzvibhehlera vokurudzira vantu kuti vachere mvura yekumwa pandau dzakachena, kwatsiwa migodhi yakati kuti kuti vantu vamwe mvura yakachena.

Kudai nemitemo wehurumende newe madhokodheya mazuva ano vantu veienda kuzvibhedhlera kunyanyanyanya pavanenge vachienda konyoresa mimba vokurudzirwa vaende veshe mwamuna nemukadzi nguwa imweyo.

Hundumure hudoko hunokona kuenda kochera mvura mukati mwemigodhi ngendaa yekuti migodhi iriyo mazuwa anaa ainesi kugwehla kutsezve panenge pakanaka kunyazwi kuchere mvura yakhona.

Mazuwa ano tinoona kuti matenda kunyanya awawo anobata vana vadoko adzakira kubudikidza ngekuti vemuzvibhehlera votohamba kunyazwi nemumizi vekarakadzira vanamai kubudikidza ngenjira yakanaka yekungwarira ndiyo vana.

Mvura aichanyanyi kunesa muntaraunda dzakawanda kubudikidza nemitemo yehurumende yakaiswa yekutsire vantu migodhi kuti vaone mvura yakachena yokushandisa zvodetserazve kuti vantu vasasahambe mimango yakakura kuti vaone mvura.

Kune vasharukwa vanoungana veitatichiswa kunyazwi kuziviswa ngenjira yakanaka yekupona ndiyo mukati mwentaraunda asi tinoona zveiitwa mukati mwezvibhehlera ngevanozviziya madhokotera.

Kudai ngekuti ndaraunda dzatinopona mwedziri tinoona kuti kakurutu hurumende inodetsera migodhi kuti vantu vawonemvura yakanaka yekunwa kunyazwi yekubikisa kumamizi.

Ngenguwayo vana pavanenge veibarwa paripo mikuwo yavanenge veikurudzirwa kuti vazoende kuzvibhedhlera kokereswa kunyazwi kobairwe zvimweni zvirwere zvingabate ana adoko.

Kune ndau dzimweni dzinonese mvura zvekuti vana vemuganga yakadaroyo vachiri kutoenda mumufuya kochere mvura iyoyo yevanokone kushandisa kumwa, kunyazwi kugezesa ndiyo pamuzi.

Kubudikidza ngehurumende yedu kune vanozwe kusundwa ngekude kudetsere vana muntaraunda dzedu kunyanya avavo vanenga vasina zvikwabisiro zvakanaka mukati mwezvikora .

Kudai ngemutemo wehurumende wakawona kuti zvakasisira kuti vantu vaone ndawo dzakanaka dzekurondza zvinovahlupha mungxondo dzavo. Mazuvano vantu vanobetsereka ngechirayo ngekuti micabango yevantu yawandisa.

Kune amweni matambudziko ekuti aunyari munumuzani pamuzi unooneka eyi bhomhese misodzi zvichibhidikidza ngekuhlupha kwawo. Mipinimidzo ikawanda mukati mwekupona kwedu zvinounze matenda akawanda asi muntaraunda mwedu mwane vantu vodetsera vantu kuti unopona sei mukati mwematambudziko.

Tichakura taiziye kuti vana vadoko kana kuti ndumure dzaigara kwambuya iyoyo kwataiona kwaiye kwakaakwe mhatso dzemapanxeyo dziri dzemwenjezve asi dzaipipira mhatsodzo kudarike mhatso dzemazenge.

Kuburikidza ngehurumende dzenyuka tinoona kakurutu kuti vantu vanodetserwa kubudikidza nemuxabango yavanenge veiwanza kuti vaone njira dzirinani dzekuxabanga ndidzo dzisingarwadzi mwiri yawo.

Kunetsa kunoita zvitenda zvinobata vasharuka veantu kunyaya, tinoona kuti pazvitendazvo zvinosanganisira denda remadziso asi kubudikidza ngekuti muzvibhedhlera vakatsvake njira yekudetsera ndiyo vantu kubudikidza ngekuape magirazi.

Mukati mwezvibhedhlera tinoona kuti vanobeke zvikwangwari. Zvikwangwari zvinozoite kuti muntu aziye kuti kwaanenge eide kuenda ngekuri kuti asazoite zunga-zunga mukati mwe chibhedhler acho.

Muzvibhehlera mwedu, tinoona kuti kakurutu kunoakwe rukumbati, runoita kuti vanthu vagumeyo vaone kupindemwo veidetsereka. Kunyazwi neavavo vanenge vasati varapwa, panenge pane michacha yekuti vadzororere vari.

Mukati mezvikora zvinotatichwa ngeantu tinoona kakurutu kunyanaya izvozvo zvikora zvinotatichwa ngeavavo votsvake mishando zvinenge zvakawakwa mudhuri yakakura yambo tutse yakanaka kuitire kuti vana vafunde zvakanakazve.

Chimweni chezviro chetinokurudzirwa ngehurumende dzedu kunyazwi muzvibhehlera kuti tiende kohlowiwe ngazi yedu kunyazwi kuashidze ngazi kuzvibhehlerayo kuti izodetsera avawo vanenge veitsvake ngazi.

Kudai ngekuti tikagume mukati mwezvibhedhlera zvakawanda tinoone kuti vanenge vakasime shango kuitire kuti mbepo isanyanye kufuridze dutu. Tutsezve, vanenge vakaise zvipamo, nezvibiza kuita kuti pashi patsikike zvakanaka.

Kuzvibhedhlera zvakawanda ukagumeyo tinoona kuti panendawu inenge yakaakirwa yekuti weshe unode mvura unokone kuone mvura yakanaka zvinokurudzirwa ngevemuhurumende kunyazwi nemitemo yehurumende yakhona.

Kudai ngekuti hulumende yedu inodetsera mukuakwa kwezvibhedhlera , mazuwano tinoona kuti muzvibhedhlera vazhinji valona voate mumibhedhu ngenguwa iyoyo yavanenge vakakonyerwa veihloiwa.

Mukati mwenyika dzatinopona tinoona kuti pane mazuwa anoiswe pamhiri ngehurumende iri njira yekude kumurudzire madhokodheya nekuakombidza kukosha kwavakaita mukati mwentaraunda dzedu nenyika ino.

Kubudikidza ngekuti zvinotaticha vantu vakura zvinosiyana kune zvimweni zvinokurudzirwa kuti madhokodheya aye akasimira izvozvo zvinoita kuti kunyazi waguma uchida kudetsereka ndiwo auvaningiriri pashi.

Ndau dzinodetserwa vantu, kunyazi muzvibhedhlera, dzinosise kunge dzakachena nguwa yeshe. Zvinoita kuti madenda asaramba ari mundau idzodzo, zveiitazve kuti vantu vasunturuke kugumire kundau dzakadaro .

Kubudikidza ngekuti zvikora zvawanda mukati mwenataunda dzedu kunyanya izvozvo zvinotatichira avavo vanoda kuzoite madhogodheya. Tinoone kuti madhokodheya awanda yaambo anodetsere kurape vantu zvitenda zvakaparadzana.

Kuzvikora kunofunde vantu kunyazwi kuzvibhedhlera kwaane vantu vanotatichisa vantu ngenjira yekuvabudisire zviro paruxhunga kuti vagare vari avavo vanoona veibetsereka mukati mwendaramo dzavo.

Hurumende dzedu nevemuzvibhedhlera, vanenguwa yavanohamba veyi ziisa vantu ,kubudikidza ngematenda akadaro eyida kugumira vantu, kunyazwi awawo anodaro eyi hlupa vantu, anenge arura nguwayo.

Chiro chinozwi naiti takakura techitya kubva tichiri ndumure atei patari zvinezvi kunyazi vasharuka eandu unotona eipfinyisa madziso kubudikidza ngukutya.

Imweni yenjira inoite kuti vantu vaziye kubudikidza ngematenda arimwo mwukati mwekupona, kuunganidza vantu mwukati mwentaraunda kouya avavo vane ruzivo ngezvirozvo izvozvo veichitatichisa vantu ngekuronzera vantu ngenjira yekupona ndiyo.

Tikaenda mukati mwezvibhedhlera tinoona kakurutu kuti kune mitombo imweni yavanoshandisa mukurapa ndiyo vantu. Mukatizve imwomwo veide kuhloya kuti vanokurapa ngenyi vanotora ngazi kunyazi kutora makararwa vomahloya kuti vaone.

Mazuwa otoopona tinoona kuti kune zvirwere zvawandisa yaampho zvaiya zvisiyopi mazuwa ekudhayawo, atichazii kuti zvadaroo ngenyi asi muzvibhedhlera varikuedza yaampho kuti vaone kudetsera pandawa yezvirwere zvakadarozvo.

Kubudikidza ngekuti vantu vakawanda vokona kuerenge, hurumende yedu nee muzvibhedhlera vaakutenderedze mashoko ngenjira yeparukunga kuita kuti vanhu vaerenge vaone mukati mwematambudziko akasisa kuti gumira.

Imweni yenjira inoite kuti vantu vaziye kudai ngekugwinyise muntaraunda dzedu, injira yekuunganidze vantu muntaraunda vochifundiswa ngenjira yakangwara yekudzingwarira ndiyo kumatenda.

Kudai ngekuti tinoziya tutse takakurazve teiziye kuti mvura isizi kugare pandau yakakonywa inoite zvirwere zvakawanda asi ntaraunda dzedu dzatinogara tinoona kuti kakurutu mwakatsiwe mugodhidzinoitazve kuti zvitenda zvioneke zveiite zvishoma.

Kudai ngemutemo wehurumende unotendera kuti vantu vaziye uye kudetserwa muntaramo dzavo tinoona kakawanda vashandi vehurumende kunyazwi madhokodheya veihamba muntaraunda medu kutipe ruzivo kuburikidza ngezvirwere zvinenge zvarura.

Muzv ibhedhlera zvedu mwatino rapirwa ,mune ndau dzinoakwemo dzekuti vantu vagare vakaemera kurapwa, izvi zvinodetsera kuti vantu vasawa ngedzungu kunyazwi kuramba vaka pfinyirana vakayemera kuti vazorapwa kudaro.

Kune amweni madhokodheya atinoona mukati mezvibhedhlera anenge arimwo anenge akaemera kurapa zviro zvimwe kochizoita avavo vanorapa zveshe-zveshe asi veshe Ari madhokodheya.

Kakurutu kuzvibhedhlera zvakawanda weigumeyo uchapinda unoona panenge pane mireza umwe wehurumende neumweni wechibhehlera chakonacho ichocho, zvinodetsera nekudikanwazve ngehurumende.

Kudai ngekuti ana vemazuvaano , vamweni vakona voangarara ngekufembe mbanje nezvimweniwo zvasiyana siyana zvinoite kuti pamweni pakona nthondo dzimborasha asi kunendau dzinoendeswa anthu akadaro kupetudza ndxondo pandau.

Ukaenda kuzvibhedhlera unogumeyo unoona kuti kweunotangira weirapirwa kunenge kuine zvihlayo zvekugara mweiemerana kuti umwei wabuda iwewe wozoone kupinda. Zvihlayo izvi vanozviitire kuti vantu vazororore vakaemera kurapwa .

Mukati mezvibhedhlera tinoona kakurutu kuti kune zvibhedhlera zvinovakwa zveirapa chiro chimwe kuti chiri chibhedhlera chemadziso chinoshanda madziso ega kuti chiri chibhedhlera chenzeve chinoshanda nzeve dzega kochizoitawo zvibhedhlera zvikuru zvinohamba nekurapa zviro zvakawanda wanda.

Kudai ngekuti zvibhedhlera zvakawanda zvine zvikwangwari zvinenge zviripabanze pazvo, zvinokhomba kuti zvitenda zvirikurura mazawo ngezviri. Tutsezve zvinokonazve kurapika ngenjira iri mukupona.

Kudai ngekuti nguwa zhinjitu, vana vanobira nanamai. Kunyazvi kuende kuzvibhedhlera korapisa kunyazi kokeresa vana. Tinowona vanamai, ndovanenge varimberi nevana. Anababa kakurutu vanenge veyishandire mphuridzo.

Kudai ngekuti tinoziya kakurutu kuti vana nguwa yavanorwara vanoenda kuzvibhedhlera nana mai ngekuti ana baba vanenge vaenda koorikicha nekoosvakire mhuri chekurhya zviro zvakawanda zvinobhuirwazve ana Mai kuti vana vaone kudetsereka.

Kudai ngekuti vantu vanofambire kuzvibhedhlera matambudziko akasiyana-siyana. Tinoone kuti vemuzvibhedhlera kakurutu vanobetsera vantu kuti ndxondo dzavo dzirambe dziri pandau kunyazwi vaende korapwa kudaroko.

Kudai ngekuti tinoziye kuti akadzi odekubara unosise kogarire kuchibhedhlera. Zvinoite kuti mikana yavo yekubara ngenjira yakanaka inge yakakura. Tutse nenguva iyoyo yaanozobara unenge eisisirwe kuti ambodzorora kwekamukuvo kakati kuti.

Kuuya kwakaite kutaticha kweruxunga kwaite kuti madhokodheya aone njira dziri nyore dzekutaticha ndidzo. Tutse zvaiita kuti fundo yakona irambe yakadzama ngekuti zvinenge zveikasira kuoneka.

Zvibhedhlera zvedu zvakawanda, weipotera pamusiwo pazvo, unoona panenge pane zvikwangwari, zvinokukhombe njira kunyazi, kukukhomba kweunoda kuenda. Izvi zvinodetsere kuti vantu vasarashika vagume pandaudzo.

Paripo nguva imweni yekuti vantu vanoenda kuzvibhedhlera denda rarura zvekutodarozve kuti unenge asingachakoni kuema kunyazwi kuhamba ega. Asi aripo zvimweni zvituru zvine mavhiri zvekuti muntu unosukumidzwa apapo atei agume pamubhedhu.

Kwakanaka kuti muntu paanozwe chiyayo arumbe kuzvibhedhlera zviri pasinde. Zvinodetserazve kuti nevanorapa vakona vakasire kuone kuti denda iri ringadei kuti rikasire rapera, Tutse zveiite kuti ndaramo dzevantu dzisarashika.

Kune imweni mukuwo inonzwi vantu ngavaende kunoungana kuzvibhehlera iyo kwavanenge veipuwa mitombo kakurutu kudzivirira matenda anenge arura mukati mendaraunda.

Mukati mwezvikora nemukati mwezvibhehlera tinoona kuti pane ndau dzinonasirwa kuti vantu vanenge vaguma vaone kudzororera pane mumvuri kunyanya muzvibhehlera mwoumwomwo vanenge veiziya kuti uchada kuzorapwa .

Tinoende kuzvibhedhlera kohloyiwa kunyazwi kurapwe matenda akasiyana siyana asi weiguma vanotanga kukuhluza nekuningirw kuzwe kuti ngazi yako irikuhambe zvakasisira ere usati warapwa.

Zvibhedhlera zvakawanda zvine mimvuri inoiswepo kukwatakwadza mazenge iri njira yekuti avavo vanonge vasati varapwa vaone pekudzororera kunyazwi kuhware zuwa.

Kubudikidza ngekuti muzvibhedhleya vanoziya kuti zviyayo zvizhinji zvinobuda kubudikidza ngengazi yedu ukaende iyoyo vanokuhloye ngazi vochizoronza kuti chiinyi chinodaroko cheikuhlupa mukati mwendaramo.

Nharaunda dzinotengeswe mitombo ,dzinosise kunge dzine vanthu ,vakataticha, ngendaa yekuti weigumemwo, unotangazve atange kukuronzera, ngenjira yekuishandisa kuti uziye kuti unomwa mamwirei uri kumhatso kwako.

Kudai ngekuti kufunda kwaitwe madhokodheya mazuwa ano, nemichini yoshanda mazuwa ano, yakafunda yaampho ngekuti madhokodheya anokugadzikepo, ochitanga kuchizokuhloya paruxunga, kuti ungada kudetsereka ngeyi.

Pane imweni mitombo yekuti muntu aende kuchibhedhlera akapuwe mazuva ari muzvibhedhlera inenge yeida kubairwa kunyazi imweni inenge yeirumba iri mumvura yavano baira zvee munayiti inoramba yeipinda mungazi medu.

Hakuna chiro chinoita kuti denda riite nani kudarika muntu anenge eiaraidza muntu unorwara izvozvo zvinokurudzirwa nyangwe muzvibhedhlera nekuti mutenda akaona meimuaradza nenjira dzake dzekupona dzinooneka dzeiwanda zve .

Kudai ngekuti vantu vanezviyayiyo zvakasiyana varimumamizi mazuwano vantu voashira kuende kuzvibhehlera kodetsereka zvasiyana nepasurepo pekuti vantu vaigonda ngenyanga dzega nezviporofita.

Teikura tirikuchikora taiye nenguva yataifunda zvaisanganisire kufunde zviro zvirimukati mweantu. Asi kunyazwi madhokodheya anooneka eifunda ngezveuxopo kuziya kuti unosise kunge wakaema wakadini kuitire panozorware muntu.

Madhokodheya ngenguwa iyoyo yavanenge Veirapa antu tinoona kuti vanenge vakasimira hembe dzakasiyana nedzino pfekwa nana mukoti mukati mezvibhedhlera izvozvo zvinoita uzapa mupiyaniso uchizoziya kuti uyu ngana ngewei uyu ngewei.

Ngenguwa imweni tinoona kuti vantu pevanoenda kuzvibhedhlera, vanotozobveyo vaanani kunyazwi vapiwe maphiritsi awaawawo ngekuti madhogodheya anenjira dzakanaka dzekubhuya nadzo kuvantu kuti vasundurike kubhuya peshe panorwadza.

Kubudikidza ngekuti vantu vakawanda vanokona kuona ngemadziso kunyazwi kuverenga. Tinoona muchibhedhlera kuti vanobeka parukumbati kuti muntu veshe vagumeyo akone kuverenga kunyazi kudzionera emene eibetsereka ngenjirayo.

Madhokoteya ano rapa kakurutu zvirwere zveshe zvinodaro zvei nesa vandu nezviyayo mukati meku pona asi zvinode avavo vano rwara vakona kuti vaende mukati mezvi bhehleya vaone kupuwe kubetsera kwaka kwana.

Mukupona kwetinoita tinoona kuti kune vantu vanemakanda akasiyana siyana. Kune vamweni vanoti vakatsva maningi ngezuva unooneka eidunduwire ngazi Ingateyi watakwa asi kune mitombo inopodza zvirozvo zvakadai ngeizvozvo.

Mukaenda kuzvibhedhlera weida kohloiwa kunyazwi unochiyayo. Vanoningira zveshe kuti vakone kuziya kuti pemene-mene pabvadambudzikoro ngepari. Zvinoite kuti urapike ngenguva dodori.

Vehurumende nevemuzvibhedlera vanemikuwo wavanosangana beyihleya ngendaa yematambudziko nematenda anenge arura irinjira yekuda kuzama kudetsera ndiwo vantu kuti matenda asarambe eyishungurudza.

Madhokodheya akawanda kubudikidza ngekuti vanokona kurapa zviro zvakona zveibuda parithunga vane mukuwo yavanokona kudetsera ndiyo vantu ngekutovakombisa nekuvabhuira zvinobuda paruthunga kudai nematambudziko kuuya kwawo.

Kune vanthu vane makanda asizi kugwinya ekuti akatsva ngezuwa unokone kutodunduwira kunyazwi akahambwa ngechiro unokonazve kudunduvira asi muzvibhedhlera mwedu mwaane mitombo inokone kunasirise gandaro rinenge radunduvira.

Kwane zvirongwa zvinonasirwa ngenyika kunyazwi kuzvibhehlera zvinoona ngezve zvirwere zvarura mazuvano zvinosanganisira kuomarara kweichibereko izvozvo zvinokana onekwa zveizwi zvirikupedza ndaramo yevantu.

Muntu eikura zviya zera rimweni rinouya nezvitenda zvakasiyana siyana zvinosanganisira chitenda chemushana nechitenda chimirenje kune avavo vanenge vasharuka vashwira .

Vanthu vanokona kuita dambudziko mukri mwemakodo avo zvinoite kuti akaenda mukati mezvibhedhlera madhokodheya anokone kuisa pamuchini vohloya kuone pane dambudziko nenjira yekudetserazve ndiyo padambudzikoro.

Kudai ngekuti vanhu vanematenda akasiyana asi kakurutu zera rookura tinoone kuti vakawanda vanoite dambudziko remadziso anenge asikachanasi kuona asi vakaenda kuzvibhehleya tinoona kuti vanokuhloya pamuchini yavo vokudetsera ngenjira dzekuponandidzo.

Kudai nge avavo vane matambudziko ezvitenda zveku pererwe nge mweya kana ku korera ku kweya mweya zvakanaka kwane njira dzaka wanda mukati mwe zvibhedhlera dzavano betsera ndidzo vanhu avavo kuti vaone kudzi detsera pa kufema.

Mazuwaano kwanaka ngekuti kune zvimweni zvitenda nezviyaiyo ,zvokone kudetsereka ndizvo vantu, kuti vanozvidzasira kukanjani ,kunyazwi nenjira idzodzo dzinokona kuite kuti zvidzakire kana kutopera.

Kudai ngekuti amweni matenda anopedze ngazi mukati memwiri dzevanthu kuzvibhedhlera vane njira yekututsira ndiyo ngazi kuitira kuti munthu asaoneka eipererwe nendaramo.

Kuzvibhedhlera zvakawanda, kunorapwe zviro zvakasiyana-siyana, zvinosanganisira avavo vane dambudziko retsanga mumadziso, dzinowonekwa dzeyiduswa dziso reyitoona zvakanaka.

Kune michonja inoitwa mukati mwezvibhedhlera ngemadhokodheya, kuitire kuti vaone njira dzakareruka dzekubatsira ndidzo vantu, vanenge vauya kuzvibhedhlera nezviyayo, kunyazwi injira yekudusa ndidzoni amweni matenda.

Kune amweni matenda ekuti ukaenda kuzvibhedhlera vanombokutora vokuise pamubhedhu veikuhloya. Kunyazi kutore ngazi yako kudinga-ringa kuti denda ringadaro reibve painyi

Madhokodheya kunyazwi ana mukoti nge nguva yavanenge veyidetsere vatenda mu zvibhedhlera vano dumaidze miro nemuromo kunyazi kusimira dzimweni ndxubo dzinoite kuti vasabatire utenda kana kupe utendahwo kune wavano rapa.

Kune amweni matenda ekuti tikagume kuzvibhedhlera vanotanga kuda kuzokurapa vambohloya ngazi yako , kuti vaone kuti ngazi yakaeme kanjani kunyazwi kuti vaningirizve amunazve zvimweni zvitenda zviri munga.

Tikaenda kuzvibhedhlera tinoona kuti kune ntaraunda dzinogadzikwe mutekwerede iyoyo inoshandisirwa vanthu ngemadhokodheya veida kuhloye zviri mukati mweantu zvisikaoneki ngemadziso ega.

Kuzvibhedhlera ukagumeyo kune zvimweni zvinokone kunge zvakanamirwwe parukumbati, zvinonyanye kushandiswa kakurutu ngemadhokodheya ngenguwa iyoyo yavanenge vode kuningira pane zvavakanamirapo apapo.

Tikagume mukati mwezvibhehlera tinoone kuti mune muchini irimwo inoshandiswe kurapa ndiyo vanhu yekuti madhogodheya anokona kukuti ema apapo kana kuti atepo, kuti vaone kuhluza nekuzokurapa.

Kudayi ngekuti rutlhunga runokone kudetsera muntu, muzvibhedhlera mwedu mwatinoenda korapwa tinoone kuti madhokodheya oshandise rutlhunga mukurape varwere, tutsezve zvobetsere kuti varwere vakase vaonekwa nokuti parutlhunga azvinonoki.

Ukaende kuzvibhedhlera vogumeyo unoone kuti anamukoti kunyazwi nemadhogodheya vane ngubo dzavanosimire pamberi pengubo dzavo. Izvozvo zvinoite kuti vasaoneka veizobatire kunyazwi kurasikirwa ngengazi ngenguva yavanenge veirapwa.

Kudai ngekuti ana chiremba vedu vane njira dzakawanda dzekuhloya ndidzo utenda hwevantu paripo zvimweni zvavanoita zvinenge zvoda kuti vaungane vadetserane kuhloya kunyazwi kuningira kuti ngepari panodaro pane dambudziko.

Muzvibhedhlera mune michini yakawanda inoshandiswa ngemadhokodheya kudhengarenga kuti pangadaro pane dambudziko pamunthu ngepari tutse pane zvimweni zvirwere zvisingaoneke ngemadziso zvinode kubekwe mumuchini.

Muzvibhedhlera panezviro zvavanotora veyiise muzvikotera kunyanya zvinyama zvinenge zvabva pavantu kuti vaende kohloya kuti vaningire kuti dendaro ringada kurapika ngei. Zvona izvozvo zvinozoiswa muzvimuchini kuti vaningire kuti chingaa chiinyi chakonze muntu.

Kuneyimweni michini inoshande mukati mwezvibhedhlera yekuti ukagumepo, ukanyagadzika irinyara inobudise makodo ako eshe mukati. Zvohluzwa kuti akayeme zvakanaka here kuti asiziwo nekwazvenge njira yekudetsereka ndiyo.

Mukati mezvibhedhlera zvedu tinoona kakurutu kuti ndau idzodzo dzinoiswa vantu veivhiiwa, kunyazwi kunyaradzaa veidetserwa kubare vana. Dzinongana dzine zviro zvinoisa chiedza chakawanda kuitire kuti madhokodheya aone.

Paripo imweni njira yekunyaradza ndiyona miriro inenge yarura mukati mwenharaunda dzetinogara asi michiniyo inoonekwa yeiturikwa parukumbati kuitire kuti mwoto wauya vanokone kudzimura ndizvo.

Kuzvibhedhlera kwatinoenda korapwa kune amweni matenda anoda kunyasa kutotoroswa kudingaringa kuti chinyi chingadaro cheihlupa muntu nawo madhokodheya anoramba veitora ngazi revanenge veirwara kuti vava hloye.

Muzvibhehleya tinoona kuti mune mutekwerede yakawanda inoshandiswa pakurape vantu. Asi ngenguva iyoyo vantu pavanenge veide kunyaradzwa kuti vavhiiwe mukati mwendani, tinoone kuti mitekwerede iyoyo inenge yakarongwa kuitira kuti madhokoteya asaneseka vootsvake chiro.

Tikaenda mukati mwezvibhedhlera tinoziye kuti kune amweni matenda ari mukati angadaro ari mundxondo mwemuntu kunyazwi mukati mwenyama ekuti wagumeyo unobaiwe naiti wokandirwe mudumbu. Dumburo iroro ndiro rinozohloya kuti muntu pane dambudziko ngepari.

Kwane michini inobatike munyara inokona kushanda pakuningira kuti muntu une zvitenda ere kana kuti haana. Zvimichini izvi zvinodhibanisa izvozvo zvinoshandiswe kuhloya mimba kuti yaapo ere kana kuti haipo.

Ngenguva imweni madhokodheya ane zviro zvaanotaticha, vapedza vonamira parukumbati. Kuitira kuti ngenguva iyoyo voode kuzvishandisa vanongodingaringa apapo veitozviona.

Kubudikidza ngekuti madhokodheya edu afunda yaambo ukaenda kuzvibhedhlera unoona kwaane michini inoshandiswa ngemadhokodheya kuhloya kuti pane denda pemene ngepari kuti vachizoona kukurapa.

Mazuano madhokodheya anenguwa yavanosangana vari vega veironga, ngenjira yavanokona kudetsera ndiyo vanthu zveshe izvi kuri kuzame kuti ndaramo yevanthu dzisarashika mukati mwekupona.

Muzvibhedhlera vantu vanopinde mo, vanowana kubetserwa kukurutu ngenzira yekuti, madhokoteya anosiyanisa ngekuti ava vanoshanda nevana, ava vanoshanda nevahnu vakuru. Kurikuzama kudetsera anamai vevana.

Kubudikidza ngekuti ruzivo rwawanda mukati mwemadhokodheya, tinoona kuti vane michini yevooshandisa kuti vanenge veiningira parunxunga votoona kuti chiinyi chirikushupha mukati mwemuntu.

Kakurutu muzvibhedhlera mwedu tinoona kuti utekwerede zvinoshandiswemwo zvinenge zvine pezvakarongwa kuitire kuti ngenguva iyoyo madhokodheya paanenge ode kuzvishandisa zviya nyore kuzviona

Tikaenda mukati mwezvibhedhlera, tinoona kuti kune mihlobo yezvituru yakaparadzana, tutse zvinoshandazve mishando yakaparadzana. Asi vona vemuzvibhedhlera, vanoziya kuti ichi chakanakire chiinyi, tutsezve zvinodetsere chiinyi?

Iripo imweni mitekwerede yekuti ukagume mukati mwezvibhehlera kuti usiripi dhokoteya haungakoni kuishandisa ngekuti inode vakataticha kunyazwi vanoziya mashandisirwe ayo.

Kune imweni michini inoonekwa mukati mwezvibhedhera. Iyoyo inoningirwa ngemadhokodheya veida kuhloya kuti munhu dambudziko remene riri painyi, tutse inoronzazve kuti pane chiyaiyo ngepari.

Kubudikidza ngekuti teiende kuzvibhedlera, usati watange kurapwa zvimweni zveshe vanokutokonye pahuma veida kuhloya kuzwe kuti mungazi mwako mune kudziya kwakadii kunyazwi kutonhora kwakadii vawane kuchizokurapa.

Kubudikidza ngekuti zvibhedhlera zvedu zvizhinji zvine magetsi, taane imweni michini inobairwe pamagetsi inodetsera kuhloye vantu vakagume muzvibhedhlera kuti vaone kuti denda riri painyi.

Kubudikidza ngekuti kutaticha kwawanda pashi penyika ino tinoona kakurutu kuti kwane michini yoshanda mukati mezvibhedhlera zvedu iyoyo inoita kuti mishando yezvibhedhera iite inoreruka.

Kune avavo vanenge vaguke marenje avo kungaa kuburikidza nenzira yeku tedzuka kana kuburikidza nenzira yekuwa mumbiti vakaendeyo kuzvi bhedhlera vanoguma vodurwe nyama veidurazve makodo vobekwe simbi kuri kuzama kupetudzire nyama dzo nemakodo anenge abweshuka .

Mukati mwezvibhedhlera mwetinorapirwa tinoona kakurutu kuti matenda akati gwinyei anozohloiwa mukati mwemichini idzodzo michini dzinokona kubudisa pemene mene panorwadza kuitira kuti madhokodheya akone kurapa.

Kudai ngekuti tinoziya kuti madhokoteya edu anenge ane ruziyo ngezviro zvaanenge eishandisa muzvibhehlera, kune imweni michini inodazve vakataticha ndiyo kunyazwi ena dhokoteya unotuka akorera kuishandisa.

Michini imweni irimo Mukati mezvibhedhlera tinoona kuti inoita kuti anachiremba vashandise rukunxa veierenga tutse iri nyore kushandisa kuti idutse dambudziko remuntu kuti riri painyi.

Kune zvipaipi zvinobairwa mukati kwemunhu sure kwekunge abairwa naiti zvinoita kuti muntu iwowo Ane ngazi shomani unokona kututsirwa ngazi mukatimwo Ari mukati mezvibhedhlera.

Kubudikidza ngekuti kutaticha kwawanda tinoona kuti vamweni voshandisa runxunga, kubhuya nehama kunyazwi kurapa ndiyo mukati mwezvibhedhlera zvedu, zvoyitazve kuti kunyazwi madhokodheya arikuretu anokona kubatwa orumba kuuya kodetsera padambudziko.

Kune imweni michini inoshandiswe mukati mezvibhedhlera, inoita kuti tione zviro zvidodori zvisingakhone kuwonekwa ngemadziso ngendava yekuti zvinenge zvakatsonga yambo, madziso ari ega hakhoni kuona.

Kunemichini imweni irimukati mezvibhedhlera yekuti muntu ukatorwe ngazi inobekwa apapo, yohluzwa kuningira kuti mukati mwayo ngazi mo makachena here. Kunyazvi vanematenda anowoneka eyibhuda mukati momuchini yoyo.

Zvibhehlera zvedu zvinosiyana kakurutu ngekuti tinoona kuti kune zvimweni zvibhehlera zvouya zvinozviro zvakanaka zvokushandiswa kusanganisira mubhedhu yemene yekuti unokona kuwatepo ngenguwa iyoyo yaunenge weirapwa.

Paripo imweni michini yetinoona tagume kuzvibhedhlera, zvekuti ukati nde-e nde-e kuiningira auna nechiro chaunoziya pakati pazvo, zvinenge zvooda vona vekuzvibhedhlera vakataticha kuti vaishandise.

Mukati mwezvibhedhlera tinoona kuti pane imweni mitekwerede irimwo, inoemera kwega kuti izokona kushandiswa ngemadhokodheya. Ngekuti vamweni veshe avana simba rekukona kushandise mitomboyo iyoyo.

Paripo imweni michini inoshandiswe mukati mwezvibhedhlera. Imweni yakona inosanganisira imwomwo munongwaririre vana vanonga vabarwa nguva yavo isati yaguma. Vochigaremwo atei vagumisa nguva inokarirwa ngemadhogodheya.

Ngenguwa imweni Mukati mezvibhedhlera tinoona kuti vanenge vane muchini yakawanda inorapa ndiyo vantu kunyazi zvimweni zvitenda zvinobuda paruxunga remadhokodheya kuti vaone kurapa ndiyona vantu.

Mitekwerede inoshandiswe mukati mwezvibhedhlera, tinoziye kuti inongwarirwe pandau dzakanaka, dzinoite kuti isasangana nemakonye kunyazi thaizezi ,nekuti zvinenge zvichade kuzoshandiswa, kunyanya izvozvo zvinoshandiswa pakuavhwa kwevantu.

Kune mitekwerede inoonekwa mukati mezvibhedhlera Dzinoshandiswa kuhave vantu dzinoshandiswa Zvigero naiti asi mitekweredo iyoyo inoti yapedza kushanda inobwabwa sirwa mukati memushana kubvusa taizezi.

Ngenguwa imweni patinoyenda kuzvibhedhlera, tinowona kuti kune zvibhedhlera zvakaite zvidoko, zvinoningira zvowone chiyayo chako. Tutsezve, vanozokuyendese kuzvibhedhlera zvikuru zvinenge zvinemichini inokone kudetsera padambudziko rawunenge unaro.

Paripo imweni mitombo inoonekwe mukati mwezvibhedhlera yekuti inogara yakakonyerwa tutse madhokodheya ega ndiwo anotenderwa kushandise mitomboyo kurapa ndiyo vantu mukati mwezvibhedhlerazvo.

Muzvibhedhlera medu tinoona kuti madhokodheya anongana akaputira muromo nemiro anongana akaputira nyara dzawo kunyazi nemusoro wavo unenge wakapfeka chitendw chinoitwa kuti vhudzi risatapukira kana kuenda pamurwere.

Imweni yemichini inoshandiswa mukati mezvibhedhlera tinoona kuti inoda kakurutu kuti unongana eirwara aise makararwa muchitumbu kunyazwi ngazi kuti mutomboyo iyoyo yoiswe pamuchini zvikone kuoneka kuti chemene chiyaiyo chiro painyi.

Tikaenda mukati mwezvibhedhlera tinoone kuti ngenguwa iyoyo petinenge toorapwa madhokodheya anoziya nekuone kunesa kwezvitenda zvedu. Zvinenge zvoide michini vanotiendesazve kumuchiniyo ngekuti dzirimwo muzvibhedhlera.

Tichakura ndiyani waiziye kuti tichamuka kwane muchini yakafunda yaampo mukati mwezvibhedhlera inohloya mukati mwenyama dzedu nekukomba kuti muntu chiyaiyo chiri apa tutsezve zvinokonezve kurapika ngenjira kanjani.

Zvibhedhlera zvakawanda tinoona kuti pasurepo zvakapuwe motokari dzeku kutwara ndidzo vatenda zvinoita kuti vanhu varwara vasaneseka ngekutwarwa ngezvikochikari kunyazwi ngemovha isizi kusizira munharaundamwo.

Imweni yemutekwerede irimuzvibhedhlera inotode vona vemuzvibhedhlera vo kuti vakuronzere kuti inoshandei tuste inoshandiswa mashandisirweyi pakurape muntu ngekuti ndivo vega vanenge vakazvitatichira.

Varipo imweni mitekwerede inoshandiswa mukati mwezvibhehlera zvedu yakaita inga zvithibo zvinoonekwa zveishandwa ngemadhokodheya pakudetsere vantu tutsezve pakuitazve kuti vantu vaite zvakanaka mundaramo.

Paripo imweni ye michini inoshande mu zvibhedhlera yekuti wakai ningira uno tame kuti inoshande mashandirei asi kubudikidza ngekuti vemu zvibhedhlera vanenge vaka taticha tutsire vanoziya kuti vano shandisa mashandisirei.

Simbi dzinoshandiswa mukati kunasirise makodo anenga apesana dzinoonekwa muzvibhedhlera zvakawanda yaamho kunyazwi zvinenga zvakuda madhokodheya anenga akataticha ngezvemakodo kuti abetsere kusanganisa makodowo kuti apetuke .

Kudai ngekuti muzvibhedhlera mwedu mwoita inge mumakanyi mwemene ngekuti imweni yemibhedhu irimwo yakatonaka kudarike iri kumamizi kwedu imweni yakona inoshongororwa kuti isimudzire muntu imweni inodzaka kuti muntu eida kuti adzakire pashi.

Kudai ngekuziya kwedu kuti zvitenda zvinosiyana zvinorware vantu kune zvitenda zvimweni zvinenge zveide kuti vantu vavhiyiwe kuti zvihloyiwe mukatimwo chingaa chirwere chechibindi kana chirwere chemwoyo asi madhokodheya anoziye zvekuavha ndizvo tutse nepekuavha pakona.

Tikaende kuzvibhedhlera tinoguma teide kurapwa vane michini yavanoshandisa ndiyo kuningira kuti ngazi yemuntu ichiri kuhambe zvakanaka ere kunyazwi mwoyo wakhona uri kuhambazve zvakanaka ere. Izvozvo zvinoshandiswa ngemadhokodheya kuti vaone kuchizodetsere munhu pakurapa.

Michini imweni yatinoona mukati mwezvibhedhlera, inongana yeida kuti ,vaishandise yakabairwe pamagetsi. Hino madhokodheya edu akataticha kuti vakone kushandisa michini yakadaroyo, kurapa ndiyo vantu.

Imweni muchini inoonekwe muchibhedhleya ine peinobudisa parikunga pekuti madhokodheya anenge eiona kuti denda iri rinodei tutse todetsera sei muntu unongana auya ane denda iroro mukati mwechi bhedhleya chavo

Kubudikidza ngekuti kuzvibhedhlera kunoshande naiti dzakawanda maningi, vanendau dzevanozodzitora veikandira kuitire kuti vantu vasabaiwe ndidzo kunyazwi vauya korapwa, izvi zvinodetserazve kuitira kuti naiti dzisa phindisirwa, phindisirwa vantu vakasiyana.

Ngenguwa imweni muntu unokona kunike ntunji kunyazi kunike chigokora kana chidziso chetsoka. Pane zviro zvinoshandiswa kupomba tsokayo ipetuke pandau zvaunokona kuona kundau idzo dzinotengeswa mapirizi kunyazi kuzvibhedhlera.

Gore rinweni ndakamboti ndaite matsatsanwa ndakaendeswe mukati mwezvibhedhleya ndagume mujati mwechibhodhleya dhokodheya wemazino wakauya ochotore simbi yaakatora ochondibaire naiti kwakuzotokodore zino rimweni kuti pasare rimwe.

Ndiyani waizviziya tichakura kuti kunokone kugadzirwe zvihlayo zvinemavhiri zvekuti vatenda avavo vasikakoni kuhamba ngetsoka dzavo kunyazi kuema vanogadzikwa apapo veiendeswe kwavanorapirwa.

Kune zvikotera zvinoonekwa mukati mwezvibhehlera izvozvo zvavanorashira naiti kunyazwi zveshe zvinenge zvashanda mukati mwezvibhehlera. Zvakaemera kuzoende kundau idzodzo dzavanooneka veizozvipisha.

Paripo michini imweni inoshande mukati mwezvibhehlera yekuti kuti usikaiziyi kuti ngeyei aukoni kuti utoishandisa zvinongana zvoode madhogodheya akataticha ngezvazvo kuti vaone kuuya veiishandisa pakati pematenda akaparadzana.

Tikaenda kuzvibhehlera zvedu anadhogodheya vaanemichini yovooshandisa kuhloya ndiyo mukati mwemwiiri yedu kuti vaone kuti panedambudziko pemene ngepari vasati varapa.

Kudayi ngekuti zvitenda zvinosiyana kune amweni madumbu kunyangwe michini iri muzvibhedhlera yekuti unopotereswe mwairi yokuvheneka kuti vaone kuti pane dambudziko pemene ngepari vaone kukubetsera.

Vanongana vaguka mirenje, vakaenda kuzvibhlera vanokona kudetserwa ngeiyoyo midondoro panguva iyoyo yavanenge vakakuvara mirenje hatei vapona.

Michini imweni inoshandiswe mukati mwezvibhehlera inode kuti itokonyorwe yakabairwa pamagetsi kuita kuti madhogodhera aone kuti zviinyi zvairi kunyora, tutsei ingadetsera kanjani vantu

Kune madhokodheya anfunda kuti akone kuzodhubanisa mutombo yatendwa yochizoendeswe kuzvibhedhlera kuti ikone kudetsera vantu poitazve vamweni vanenge veichinasira zvona izvozvo zvimutekwerede zvinoshandiswe mukati mwezvibhedhlera.

Kune michini yakawanda muzvibhedhlera inoshandiswa ngemadhokodheya yekuti imweni yakhona inosise kunge yeihamba hino inobekwa mavhiri ekukweya ndiyo kuti zviite nyore.

Utekwerede nemichini yeshe inoshandiswa muzvibhedhlera ngemadhokodheya inogare pandau yakanaka, isikagumiriki ngeavavo vanenge vauya koorapwa asi kwega kuti vona madhokodheya nana mukoti.

Muzvibhedhlera mwatinoenda korapwa tinoona kakurutu kuti kunotorwa ngazi yeide kuhloiwe zvitenda. Kuti zvirimwo ere kana kuti hamuna, kunyazwi naavavo vanooneka veibetsera ngengazi inotanga yahluzwa.

Imweni yemitombo yatinopuwa mukati mwezvibhedhlera inoda kuita ekumwa ngamapirizi koita zvee imweni inoita ekudzorwa pamwiri kuitire kuti kudzorera pona apapo panenge peirwadza asi zveshe zveishanda mundu aonekwe eipona .

Mitombo kakurutu yevana yakawanda tinoona kuti inenge yakaiswe mifananidzo yevana kukombe kuti mitombo iyoyo inoshanda kuvana asizve yakawanda yakona aiwawi .kunyari kuimwa

Mitombo yakawanda imweni ine mangwaririrwe yainoda kuitwa kune inoda kugara pandau dzinotonhora nguva yeshe. Koitazve inoda kugare pandau dzakaoma dzei dziyazve nguva yeshe atei yazoshandiswa kune ivovo ungaida.

Amweni emapilizi atinooneka teipuwa mukati mezvibhedhlera kunyazwi ndau dzatinoenda teitenga mapilizi tinoona kuti hutotori kwoitazve amweni akakura kwoita madimbira asi zveshe izvozvo zveiitwa kuda kuti muntu amwe apone.

Kune imweni mitombo inopuwa vana vadiki yekuti inongana yeitapira kuti vana ngenguva yavanomamwa vasaonekwa veiwawira tutsezve zvinoita kuti vazwe kuda kudakarira mutombo.

Kakurutu waiti ukawawiwa ngezvikukwa kunyazwi uriri ukaenda kuzvibhehlera vaikupa mushonga wokudzodza ndaudzo dzinenge dzeiwawa zvekuti mushonga inenge iri muzvitumbu ndaudzo wochidzora panowawa pakona.

Amweni emapilizi anoshanda mukati mwekurape vanthu tinoona anenge eide kuti udetserwe ngemadhokodheya kunyazi awawo vanitengesa, ngekuti aazi kunyorwe zviro zvinooneka kuti ungakone kumamwa uri wega.

Mitombo dzedu dzechibhoyi dzinoshanda maningi chinondodiwa kuti mundu aziye kuti unoshandiswa sei mutombo audi kunyanya kuwanza nekuti ukauwanza iwewe usina kuhluzwa zvakanaka unozopedzisira watokushatira wotofunga kuti waroiwa kana kuti wapuwa muchetura iwewe wapuwa mutombo weme

Dambudziko remadziso rinokona kurapika ukaende kuzvibhedhlera ngekukasira nekuti vanoguma vokupe mutombo wekudonhedzera mudziso mwo zvinoite kuti reinyarwadza kunyazirwe kutokonyatokonya rinopora .

Ngenguva iyoyo petinokuvara kunyazwi kuguka ndunji ukaenda kuzvibhedhlera vane maphirizi avanokona kukupa. Zvekuti ngenguva iyoyo yaunenge vamamwa nezviyayo hauchazvizwi.

Kune imweni mitombo inodhura kakurutu kunyazi inoshanda kakurutu yekuti inoda madhogodheya ega ape vantu asi kazhinjitu inenga yakadumaidzirwa mumakabhadhi.

Petinoyenda kuzvibhedlera, tinoronzerwa ngenzira yakanaka yekungwa ndiyo maphilisi, ngekuti amweni akhona ukamawanza anokhone kutokushonga kana kutozo wonekwa zvo woyita dambudziko mukati memwiri dzedu idzo.

Mapilizi amweni atinopuwa mukati mwezvibhehlera tinoona kuti anenge eizwi anosisa kupera eshe asi kwoitazve matenda ekuti eunozwa kuti zvanaka unokurudzirwazve kuti uchiemera kumwa apapo.

Mitombo yegotsorwa yakawanda yakona ngeyekuita yekumwa yakaita inga uchi. Tutse, ukaende kuzvibhedhlera vanokubhuyire chipimo chaunoshandisa kuti uoneke weirape gotsorwaro atei rapera.

Maphilizi anoonekwa mukati mwezvibhedhlera amweni akona anoshande zviro zvakawanda yambo asi zvinode kuti uatange wanyorerwa ngemadhokodheya ngekuti aukoni kuti udzirape ngenguwa iyoyo yaunenge worwara.

Kudai ngekuti tinoziye kuti zvinonese vantu mukati mwekupona zvinosiyana. Kune vantu vekuti vakarye nyama yezvipuka zvine makumbo marongomuna unotange kubude maronda kunyazi mapundu .Asi kuzvibhedhlera ukaendeyo kune mitombo inokone kunyaradza kuwawakwo kunyazi mapunduwo.

Amweni emitombo inopuwe anthu mukati mwezvibhedhleya tinoone kuti inode kakurutu kumwe munthu warya ngekuti inosvonga kunyazwi kurembesa. Imwenizve ndiyo inoti wapedza kumwa unozwe hope dzakawandisa wotombowata.

Imweni yemitombo inoonekwa yeishandiswa mukati mezvibhedhlera inoda kuti igare iri pandau inotondora kunyanya iyoyo inozothumanidzaa neimweni panguva iyoyo muntu paanenge oda kubairwa naiti.

Hakuna chiro chinothlise vana vadoko kudai ngekupiwe mitombo kunyazwi kupuwe mapilisi asi imweni yemitombo inomwiwe ngevana vadoko tinowona kuti inenge yeitapira iri nzira yekuti vasanyanye kuwawiwa kana kurambe mitombo.

Kubudikidza ngekusiyana kwezviyayo, kune zvimweni zvirwere zvinomwirwe maphilizi, kwoita zvimweni zvinomwirwazve mitombo inoita ekumwiwa kwochizoita zvimweni zvirwere zvinoita ekupuhwe vantu kuti vadzodze kuti zvihambe.

Mukati muzvibhehleya zvedu tinoona kuti kune imweni mitombo yavanotinyoreta tangumeyo zviya yekuti unokona zvoitenga mundaraunda idzodzo dzinotengeswa mitombo izvi zvinoizirwa kuti muntu asatame mutombo asi awone mutombo ngenguva yanenge eiuda.

Mapilizi akawanda arimukati muzvibhehlera tinozwe kuti anode kuti muntu amwe ahya ende ukaenda mukati muzvibhehleya vanokurodzera kuti mapilizi aya anoda muntu waisa chiro mundani.

Ukaenda kuzvibhedhlera ukadudze dambudziko rako variyo vanokona kukunyorera mitombo imweni yakhona inoonekwa kuzvibhehlerayo asi imweni unenge woda kutenga kuntaraunda idzodzo dzinotengeswa mitombo.

Kudai ngekuti nguwa yotopona dambudziko remadziso rawanda mukati mwevantu tutse zvosanganisira kunyazwi neana vadoko

Mitombo imweni inobairwe naiti tinoona kuti imweni inonga yakaite uswa tutse yochizodhibaniswa nemvura kuti ioneke yeishandisirwe kune avo vanenge vaguma vanezviyayo.

Mitombo inonyorerwe vantu kuzvibhehleya kakurutu inonyorwe zvepashi kuitire kuti unode kuishandisa aziye mashandisire anoita kunyazwi ndau idzodzo dzinotengeswe mitombo vanonase kukuronzera kuti unoishandisa kanjani

Ndiani waizozviziya tichakura kuti gotsorwa rinodaroko rane mitombo inoripedza mgekuti tichakura takakura teiziya kuti wabatwwa ngegotsorwa kwaiye kumwa ndimu kunyazwi kupipidza nekuzofukira kuti zviite nani.

Mitombo imweni yonasirwa mukati mwezvibhedhlera mazuvaano tinoona kuti inokandirwa muzvitumbu zvakanaka yamho zvekuti ndomwaunoduhumura weizotora maphirizi weimwa wapedza wodumhaidzazve wakaemera nguva imweni yaunozomwa.

Tikaende kuzvibhedhlera tinoona kuti matenda edu anosiyaniswa kubudikidza ngeutenda hwetinenge taguma tinahwo. Kune rimweni denda rinoite kuti umbogare muchibhedhlera koita rimweni rekuti unorapwa weiende kunoponere kanyi.

Imweni yemitombo inoshandiswa mukati mwezvibhedhlera inosanganisire mapilisi anopiwe ana mai iri njira yekuemesa kana kuti paane gano pakati pemwana umwe kune umweni izvozvo zvinoronzerwazve ana mai mukati mwezvibhedhlera nenjira yekumamwa ndiyo.

Mitombo imweni iriyo ku ndau idzodzo dzino tengeswe mutombo kunyazwi ku zvibhedhlera ayi tenderwi kunge yei shandiswa nge vana vadodori kunyazwi kumwiwa nge uwowo usizi ku zwisisa kuti uno shanda mashandirei.

Imweni yemitombo yetinopuwa inorapa inenge irimuzvitumbu zvekuti muntu unodziura aone kumwa zvinoitazve kuti mutombowo ungwaririka ngenjirayo iyoyo.

Mitombo yakawanda iri muzvibhedhlera ,tinoona kuti inoshandiswa, kana kuti inonasirwa ngezviro zvatakajayeya mukati mwentaraunda dzedu. Mitombo iri mumi mizi mwedu ndiyozve inozonasiriswazve maphilizi.

Kudhaya taiziya kuti muntu akaite dambudziko remukuro unenge weirwadza, waizwi pipidza ndimu kunyazwi kufukira. Asi mazuva ano tinoona kuti ukaenda kuzvibhehlera vane maphilizi avanokona kukupa inoita kuti zvioneke zveipo...

Kudai ngekuti madhokodheya ane njira dzavanoshandisa ndidzo kunasira mushonga. Mazuwa ano tinoona kuti kwaane mishonga yoenderana nenguwa ino. Inokhomba izvo kuti madhokodheya aazi kugarisika asi ari kuuya nenjira dzekudetsera ndidzo antu.

Tikaenda kuzvibhedhlera tinoona kuti mitombo yetinopuwaa kunyazwi maphirizi anokone kunge ane ruvara rwakasiyana-siyana asi eirape zviro zvimwe. Asi kakurutu zvevanokurudzira kuti vapuwe mitomboyo, ngaipere kumwiwa ndokuti zvishande.

Mitombo imweni inoonekwa mukati mwezvibhedhlera kunyanya kakurutu iyoyo i norape besha revana kunyazwi gotsorwa tinoona kuti inonasirwa ine kutapira mweiri kuitira kuti vana vasaramba ngenguwa iyoyo yavanenge vopuwa.

Mitombo yetinopuwa kuzvibhedhlera yakasiyana-siyana, kubudikidza ngedambudziko raunenge waguma weireketa iyoyo, asi kazhinjitu inenge yakanyorwa ngenjira dzokuti unomwa zvakadini, kuti tutsee ngenguwa yakadinizve.

Mitombo yakawanda muzvibhedhlera inopuwa vantu kuti vamwe nguva yavanenge vasangana nedenda asi pane imweni inovava kakurutu inozoputirwa kuti paunenge womwa usazovaviwa.

Mitombo inosiyana , kutsezve peinongwaririrwa panosiyana ngekuti imweni panonga pakawanda mapilizi inooneka yeiuya yeirongedzerwa irimuzvikotera kuita kuti ingwaririke .

Mukati mwekupona kwetinoita kune vanhtu vanowanza mixabango zvotoita kuti vazorukutika inyari mwiri yavo asi kune vantu vakatatichira izvozvo vanokona kudetserazve ngenjira yekuti munhu asanyanya kuwanza kuxabango mundaramo.

Ngenguwa yetinohambira kuzvibhehlera tinoendeyo tisingazii kuti denda rakona rinonga ririrei asi madhokodheya kubudikidza ngekuti vanenge vaneruziyo vazoguma nguwa yavanotironzera kuti dambudziko rinoidei uye detse rinopedzwa ngei .

Muntaraunda dzedu mune vasharuka vekuti ukagume kwavari vanokona kukubetsera. Kunyazwi unemikabango yakasiyana unobvepo soro rako ranaka. Tutsezve hurumende nevemuzvibhedhlera vanodazve vantu vakadaro vanokonazve kubetsera vantu.

Kune zvimweni zvinoitwa ngevanhu mukati mwe munharaunda, zvinooneka zveite kuti vanhu vafe neinoponiwa chimweni chezviro izvozvo ngechekuti kune vanoti atiendi korapwaa kuzviibhehlera ngekuti kwatinoenda kumudiro hazvisisiri kunyazwi kutenderwa.

Vehurumende kunyazwi vemuzvibhedhlera vane mukuvo vavanohamba kuntaraunda dzedu. Veitironzera kubudikidza ngenjira dzekudzingwarira ndidzo kumatenda anenge arura mukati mwekupona kwedu. Zvinota kuti ndaramo dzedu dzioneke dzeipona.

Kune zvikwangwari zvinonasirwa kunyazi mapepa anonasirwa kupe vantu kuti vaziye muntaraunda. Kudai ngekuti zvirwere zvinenge zvarura, vemuzvibhedhlera vanoite kuti ntaraunda iziye nenjira dzekudetsereka ndidzo.

Vakuru vemuhurumende kakurutu vanetsamba dzavanonyora, veyinyorere kuzvibhedhleya, kunyanzvi nemadhokodheya kuitire kuti vantu vange veyidetsereka ngechirayoyo. Madhokogdheya ndiwo anozogumisa zvekuvantu.

Tikaenda kuzvibhehleya kakurutu tinoone kuti madhokodheya anenge akadumhaidze mahloko awo nezvavanenge akasimira tutsezve odumahidzazve miro nemuromo nemunyara vanenge vane zvavakadhloka kuitikire kuti matenda asaoneke echiambukira.

Kudai ngekuti vana vadoko votangirwa pamizera yepashi vari makore matatu nemarongomuna kuenda kuzvikora. Tinoona kakurutu kuti hwana hwemazuva ano hwakura hwakangwara kubudikidza ngenjirayo iyoyo.

Kudhayako taiziya kuti vana vadoko vaineseka nematenda ekuti vanenge vatama zvekurya zvakanaka vamweni ndivo vaierera bvudzi vamweni ndivo vaizvimbe ndani ASI kubudikidza nemitemo wehurumende kunyazi nekufundiswa kunoitwa vantu mumakanyi zvati dzakire mazuwa ano.

Hwana hudoko husati hwanyagona kureketa mazuvano pane zvikora zvazvinoendeswa hweibira hweivaraidza kunyazwi kuronge zvingwenjere nehumweni hutekwerede hunoita kuti vakure vakangwara.

Dzimweni naiti dzinobaiwa ndidzo vantu dzinosanganisirwe mutombo nemvura kuitira kuti dzioneke dzeibaya mukati mweganda mwemuntu asi kazhinjitu zvinoda kuitwa ngemuntu unonasa kuzviziya.

Kune zvirwere zvinokurumbira kakurutu, zvinenge zvoode kuti vemuzvibhedhlera vahambe veibaire vantu naiti ,kuitira kuti vantu vangwaririke, kubudikidza ngezvirwere zvakadarozvo izvozvo.

Kune amweni matenda ariyo ekuti ukanyaguma kuzvibhedhleya unoona kuti madhokodheya anenge akadumhaidza miromo, miro kunyangwe nesoro, kuti asabatire zvirwere zvakadai ngeizvozvo.

Kubudikidza ngehurumende dzedu kunyazwi muzvibhedhlera tinoona kuakurutu kuti kune njira dzakawanda dzekudetsera ndidzo vantu vakaremara dzinosanganisire kurime miriwo yemene yekuti nxondo dzawo dziaraidzike vari pamuzi.

Kazhinjitu matenda ane chekuita negosorwa anokurudzirwe kuti vantu veiyenda kundorapwa ,vanosise kunge vakadumaidze miro nemuromo kuitira kuti vasape vamweni vakagwinya, kunyazwi nemadhokodheya anodumaidzawo miromo nemiro.

Madhokodheya edu ane nguwa iyoyo yanokutora ogara newe penyu mega veikubhuira nedambudziko rako izvi zvinosisirwa kuti vamweni varipo matenda vasazwa kuti zvawabhuirwa kunyazi nedambudziko rako rakakura makurirei.

Muzvibhedhlera matinorapwa tinoona kakurutu kuti kune madhokodheya anoonekwa eishanda ngemuchini iyoyo inohloya ngazi dzimweni Vapedza vozobhuira madhokodheya apuwe mitombo.

Imweni yenjira inoita kuti vanhu mundaraunda vazoziya ngendaa yekudzingwarira kubudikidza ngematenda anenge ariyo uye kuunganidzwa kunoitwe vanhu ngehurumende kunyazwi avawo vemuzvibhedhlera veivafundisa ngenjira dzakanaka yekudzingwarira ndidzo.

Madhokoteya edu mazuva anaya orape einingira paruxunga kuti vaonekwe pemene pane dambudziko mukati memwiri wemuntu izvozvo zvinoita kuti vakasire muzvibhedhlera

Vamweni madhokodheya achakaita echidoko ndiwo anonyanya kutumwe mukati mwendaraunda ngenguwa iyoyo hurumende pedzinenge dzeiziya kuti vantu vanosise kunge veiziya kubudikidza ngezvirwere zvarura zvinge zvahlupa mukati mwekupona kwevanhu.

Muzvibhehleya mwatinoenda teide kurapwa toona kakurutu kuti kune amweni matenda anoite kuti vantu vabaiwe naiti kuti vakone kudzorora ngenguva iyoyo yavanenge veirapwa.

Ndau dzinotengeserwe mitombo inenge yanyorerwa vantu kuzvibhedhleya tinoona kuti ukagumeyo unotange kuronzerwazve ngenzira yaunokone kumwa ndiyo mutombo yaunenge wanyorerwa kakurutu kuti ukasire kupora.

Muzvibhedhlera mwetinorapwa tinoona kuti vane njira dzakawanda dzekurapa ndidzo dzinosanganisire michini yemazuwa ano yovooshandisa kuhloya ndiyo kuti pangadaro pane denda pemene mene ngepari.

Ngenguwa imweni petinoende kuzvibhedhlera kune zvitenda zvimweni zvisingatenderi kuti muntu arapwe akaema asi zvinenge zveida kuti uradzikwe pashi madhokodheya otange kuhloya kuti chiini chingadaroko cheihlupa pamuntu.

Mushundani mumweni muzvibhehlera vanoita zvekuti vabeke dhokotera parukumbati kuitire vantu vese vamuziye nekuti vazosundirika kubetserwa ndiye.

Ndau dzatinoenda kootenga mitombo yatinenge tanyorerwa ngemadhokodheya kugumeyo nguwa yakawanda unoone kuti misiwo inenge yakabouka kuite kuti mupinde mhepo. Ngekuti imweni mitombo yakona yakagwinya kunyazwi nemumiro unokone kutoite besha.

Mitombo yakawanda inorongedzerwa mumakhabhadhi tutse tikahambire ndau idzodzo dzinotengesa mitombo tinoona kuti inenge yakabekwa pekuti irinyore kuona nekuerenga kuitire kuti watumwa mitomboyo zvinokudetsera.

Kune imweni mitombo yekuti ukagume kuchibhedhlera vakautama, vanokunyorera kwaunokona kuenda wechizooitenga kuitire kuti muntu usatame mutombo ngenguwa yewunenge weiuda tutsezve upone.

Ndau dzetinoenda kotenga mitombo tino ona kakurutu kuti mitombo iyi inorongwa kubudikidza ngezveino rapa tutsezve yeirongwazve kuti yeva sharuka payo yega kutizve inorape vana vadoko inge iri payo yega zve.

Kune ndau dzinoendeswe vantu kotsvake mitombo inonga yatamika mukati mwezvibhedhlera. Izvozvo zvinoite kuti matenda aoneke eikasike kupera ngekuti mitombo inenge yaoneka ngenguva.

Kakurutu ukaende kundau dzinotengeswe mitombo unoona kuti mitombo inenga yakagarisana kuburikidza ngezvirwere zveinorapa. Izvi zvinoite kuti zviya nyore kune unenge aenda eida kutenge mitombo neuwowo unenge eitengesa mutombo yakona.

Ntaraunda idzodzo dzinoonekwa dzeitengeswe mitombo inenge yanyorerwa vantu kuzvibhadhlera tinoona kakurutu kuti mitombo yakawanda ndokweinoonekwa ngekuti vanenge veiziya kuti vekuzvibhedhlera vachatume vantu kotenga iyoyo.

Pane imweni mitombo yekuti ikasanyorwa ndiana dhokoteya wanyaenda kwainotengeswa havakoni kuti vakupe. Hino kakurutu madhokodheya anonyore pashi kuti woenda kotenga zvizova nyore.

Kubudikidza ngekuti hurumende dzinoaka rukumbati rwakanaka mukati mwentaraunda dzakasiyana siyana tinoone kuti kutaticha kwevantu avavo vida kuzotsvaka mushando kwakasiyana nekwepashi ngekuti nharaunda dzavanotatichira dzinenge dzanaka.

Kudai ngekuti vamweni mundaraunda matinogara vanooneka veita dambudziko remadziso dambudziko iroro rinosanganisa vanoita tsanga mukati medziso mboni yopeisira isingachaoni zvakanaka asi vakaenda mukati mezvibhehleya vanooneka veidetsereka yamho nemutombo .

Ndau idzodzo dzinotengeswe mitombo tinoona kakurutu kuti dzinenge dzine madhokodheya anogariremwo, kuitira kuti waite dambudziko kunyazwi waite paunoda kuronzerwa unokona kumuona okudetsera ngeruziyo.

Teihamba mukati mwendaraunda dzedu tinoona kuti paripo pamweni paunoguma ndaraunda dzinogara vanhu pekuti unotanga kuashirwa nechikwangwari ndochinozo kukombidza kunyazi nekuti unohamba muhambireyi ateyi wabetsereka.

Kudai ngekuti tika ende ndau idzodzo dzino tengeswe mitombo kunyazi ne mapilizi tinoona kakurutu kuti anenge aka bekwa ma aka bekwa kuti angwaririke unozo benyengura nge muntu unenge wode kumu shandisa mushonga.

Ndau dzinotengeswa mapirizi kakurutu tinoona kuti munenge Muna chiremba dhokoteya anenge arimwo imwomwo eidetsera Kuna avavo vasinganzwisisi nemamwiro nemashandisirwo emishonga yavanenge vatenga imwomwo.

Kudai ngekuti tinoziya kuti zvitenda nezviyaiyo zvinoendesa vanthu zvakasiyana siyana ukagumeyo kuzvibhedhlera unonyorerwe mitombo yaunokona kupuwa apapo kunyazwi kutumweyo kune idzodzo dzaunokone kuenda weizotenga mitombo yekuti upone.

Ndau dzinotengeserwa mitombo dzimweni dzakona dzinovhara dzimweni dzakona adzivhari atei kwaedza kuitira kuti ivavavo vanodai veida mitombo nenguva dzeusiku vaone kutenga vapone .

Amweni emaphilizi anonyorerwe vantu mukati mwezvibhedhlera anoonekwa asiripopi pazvibhebhedhlerazvo asi kuburikidza ngendau dzinotengeswa maphilizi tinoona vakawanda vanoende kotenge mukati mwendaudzo idzodzo veibhiirwazve nhemamwire avanofana kumaita.

Ndau dzinotengeswe mishonga, kunyazwi maphilizi, dzinosise kunge dzine zviro zvinodikanwa kakurutu, ngevatenda vanenge vabva kuzvibhedhlera, kuitira kuti zvavanenge vanyorerwa vaone kuzviona.

Kubudikidza ngehurumende dzedu tinoona kuti vanopinde mukati mwentaraunda dzedu veitironzera kuti hatizi kusiyana kunyazwi makanda edu akasiyana asi tiri chiro chimwe, izvozvo zvoita kuti neukama hwedu hugwinye mukurarama.

Tinoona kakawanda kuti vemuzvibhedheya vanokone kuhamba munharaunda dzedu veidaidzira nekutiunganidza kuti vatiziise ngenjira dzakanaka dzekupona ndidzo izvi zvinoite kuti matenda aoneke eidzakira mukati mwekupona kwedu.

Mukati mwezvikora zvinotatiche vana tinoona kakurutu kuti vanyari vekuzvibhedhlera vane nguwa yavanomboendeyo koofundise vana ngenjira yakanaka yekudzingwarira ndiyo. Izvi zvinoite kuti vaoneke vasingasangani nematenda akawanda.

Petinoenda mukati mwezvibhedhleya kunyazwi panouye avavo vekuzvibhedhlera mukati menharaunda dzedu , chiro chimwe chavanotifundisa ngechekuti nguwa iyoyo yatinenge tabve kuchilavha , ngatishambe nyara kunyazwi nenguwa yatinenge tode kurye chekurya ngatishambe nyara zvinoite kuti tisabatire taizezi dzimweni.

Kubudikidza ngekuti mukati mwentaraunda mwedu vanouya vana dhokodheya veite zvirongwa zvekude kubaire vana kunyazwi kuhloye matambudziko ane vana tutse zvinoita kuti matenda aone eidzkira pavana vadoko.

Ahh kubudikidza ngenjira yezvibhedhleya tinoone kuti ntaraunda dzedu munoketwe vantu vanomirire kubudikidza ngezveutano zvoitazve kuti vanozivisazve ntaraunda dzavo ngenguva iyoyo muzvibhedhleya pavanenge veitenderera kuti vaonane nevantu.

Akuna chiro chetakakura teitya yaamho mukati menharaunda kudai ngekubaiwa naiti. Tinoona kakurutu kuti vanyari vasharuka vantu ngenguwa iyoyo yevanoende kuzvibhedhlera, ode kubaiwe naiti vamweni vakhona vanokaruka.

Kune njira dzakawanda dzekuite kuti wanhu waziye, kana kufundise mundaraunda kubudikidza ngematenda anodaro wei shupe wanhu, imwe yakhona ngekuti wemuzvibhedhlera wanouya munharaunda mwetinogara weiti fundisira mwona umwomwo.

Kudai ngekudzara kunenge kwaite matenda panofane kuita rimweni denda rekuti rinenga rarura . Hino vemuzvibhedhlera kunyazwi hurumende, inozoita mukuwo weinohamba muntaraunda mwedu yeitibhuyira ngekutifundisa ngendaa yekudzidziirira kune matenda awa.

Kudai ngekupepesheka kwaite matenda anosanganisira shuramatongo tinoone kuti vemuzvibhedhlera vanohamba veifundisa vantu ngenjira yakanaka yekusangana kunyazwi kupa vantu mabutiro mahara kuti vantu vasasangana nedenda iri.

Kuenda kuchibhedhlera chiro chakanaka kakurutu Kunyazi usingacharwari asi kuenda kohloiwa kuona kuti mutezo yako ichakaema zvakanaka here tutse vane mimba vanokurudzirwa kuti vaende kuzvibhedhlera koningirwa kuti mwana akagara zvakanaka here.

Kune vana vanobarwa nguwa yavo isati yanasa kukwana zvekuti mukat machibhehleyamwo vanenge veironza kuti mwana uyu unosisa kuberekerwa pamberi pemwoyo wamai vake kuti azwe kuti mai varipo nekukura Arizona ipapo.

Pakanaka yaambo kuti usikanyarwari uende kuchibhehlera koohloyiwa kuzwe kuti ndunji dzako nemwiiri zvese zviri pandau here. Izvi zvinodetserazve kuti pakaite dambudziko unozoziya kuti chiinyi chinengana chahlupa.

Ngenguwa imweni vehurumende vanohamba mukati mwendaraunda dzakasiyana-siyana, veyifundise vantu kubudikidza ngezvirwere zvinodaro zveyitenderera mukati mwentarauntadzo izvi zvinoyite kuti vantu vangware nokuziya.

Kudhayakwo taiziye kuti vasharuka vaihamba vakahlibiya ,kunyazi avavo vaipfeka, vaipfeke ntembe neshashiko, zvaidumaidze pamberi apa maditi ari pabanze, asi mazuwaano taone kuti hembe dzotengeka ,tutse vantu vokonazve kusimira.

Mukati mwenharaunda dzetinopona tiri tinoona kakurutu kuti munoiswe zvikwangwari zvinenge zveifundisa antu. Kunyazwi kukarakadzire vantu ngenjira yeurwere kana kuti zvinoningirirwe vantu kuti vaite mukati mwentaraunda.

Mazuwano kuzvibhedhlera kunofundiswe vantu ngenjira yekuite vana yakanaka kunyazwi ukama hunenge huripo pakati pemwamuna nemukadzi kubva ichi mimba ateyi mwana abarwa.

Kubudikidza ngekuti vana vemazuwa ano vangwarisa, hurumende yakaona zvakasisira kuti vana vatange kufundiswa vachiri muzera midoko kubudikidza ngenjira dzekudzingwarira ndidzo kuti vasakasa vabara kana kubarisa.

Kune amweni matenda ekuti ukagume kuzvibhehlera vasati vakupe maphirizi vanokone kukubaya naiti ngekuti naiti inozwi inokasira kuti mushonga upinde mutsinga nekuenda ndau dzakaparadzana mumwiri memuntu.

Kubudikidza ngekuti muntu paanorumba, unojuwika, vemuzvibhedhlera kunyazi vanoona ngezvekurumba kwevantu, vanokurudzira kuti muntu aonekwe eimwe mvura yakawanda kuti asazoite matenda.

Paripo zviro zvinoshandiswa mukati mwekupona kwedu kunyazwi mukati mezvibhedhlera iripo ikona mitekwerede yavanoshandisa kwenguva iyoyo muntu ode kupekutuka pakudzidzirazve kuhamba kunyazi kutsika nguva yaanenge adambuke tsoka.

Kutwasure nthunji chiro chakanaka, ngekuti kakawanda kakhona zvinodzinge matenda mukati mwemwiri yedu, kakawanda kachozve amweni matenda anotiza, kubudikidza ngekuti munthu unenge eikanjarika.

Imweni yemitombo inoshandiswa mukati mezvibhedhlera tinoona kakurutu kuti inofana kutengeka kundau idzodzo dzinotengeswe mitombo yo, poita zve apapo pekutu muntu unokone kukuwara unokonazve kutora zviro zvekunamira padera pechironda kuti chisaramba cheibuda ngazi.

Kudai ngekuti tinoziye kuti nyama dzedu dzinode kugara dzaka takazeka tutsezve dzinode kuite dzeibetsera ngekurumba rumba nekutatamurwa kuite kuti tisaite zviyayo kunyazwe zviwewe izvozvo zvinokona kutitsinzazve mukati mendaramo.

Varipo imweni mubhedhu inobatsirwa kurwara matenda nematenda kochizoita imweni mibhedha inoshandiswa avo vanenge vafa zveshe izvi Zvinoonekwa mukati mezvibhedhlera tutsezve zvinodazve kuti vanozviziva vazvishandise.

Kudai nekuti hurumende yedu yabetsere antu kuti vaoneke veizvibetsera kutwasure ndunzvi dzavo kuti varambe vakagwinya tinoona kakakurutu kuti kunyazwi muzvibhedhlera mune vanoitise zvekuti chapa dzevantu dzikare dziripandau.

Kudayi ngekuti teipona zviya tinokurudzirwa kuti tive nenguwa yetinorumba rumba kunyazwi kuhamba irinjira yekuti ndunji dzedu dzijaire nekutizve tisanyanya kuchaiwa ngezviwewe.

Muzvibhedhlera munokonazve kurapwa vandu avavo vanenge vaguka ndunji kunyazwi vapesana makodo vanochiende kuzvibhedhlera vosungirwa simbi dzinenge dzeyiitira kuti makodo apetukirane pandau.

Ukaende muzvibhedhleya unoone kuti madhokodheya akataticha zvakasiyana siyana kune vanoita ngezvekurape vantu koitazve vanoita ngezvekurape makodo ega izvozvo zvodetsera kuti ukasire waningirwa.

Kuzvibhedhlera kunyazwi kuzvikora kwetinofundayo, anokurudzira kakurutu kuti muntu weeite zviro zvekuti unosvike mushando kunyazwi kurumba zvinoita kuti ujuwike imwe mvura yakawanda kuitire kuti pasaita madenda akawanda anosanganisire kurwadziwa ngesoro.

Mazuva ano kwane michini imweni inotwarike munyara yekuti madhogodheya anokona kuto hamba navo achipinde mumhatso mune vatenda veihloya-hloya ndiyo. Apedza oitwarazve oende koigadzika peinorongedzerwa.

Kudai ngekuti madhokodheya akwanda mazuva ano orapa tudzezve veiningira parukunxa izvozvo zvinoita kuti kunyazi kudetsera vatenda kokasira ngenda yekuti ruthxunga rinenge reikomba kuti pane dambudziko ngepari.

Imweni yemichini inoshanda mukati mezvibhedhlera inoda vantu vakataticha kuti vakone kushandisa kurapa ndiyo matenda ngekuti inenge yeita ngatei chiro chisingashandi kune muntu asingazvizivi.

Madhokodheya edu kubudikidza ngekuti kuerenga kowanda odetserwa ngeruxunga mukati mwekurapa kunyazwi kuningira kuti dambudziko ravanenge vadhibana naro pamutenda ringada kudetsereka ngei.

Mukati mezvibhedhera munoende vantu kuotaticha kunyazwi kunorapwa tinoona kuti kune ntaraunda dzimweni dzavanoisa makodo evantu kuitira avavo vanotaticha vazive kuti godo iri ngeripi iri ngeripi.

Vana vadoko kakurutu vanokurudzirwa kuti varambe veienda kuzvibhedhlera ngenguva iyoyo inenge yakatarwa nemadhokodheya izvi zvinobetsera kuti vadziirirwe mukati mezvitenda zvingada kuvabata vachakatsonga kudaro .

Utekwerede hunoonekwa mukati mwezvibhedhlera hunodhibanisa mutombo wodhibanisazve muchini yemazuwa ano inoshandiswe kuhloya matenda kunyazwi ngekuti ngazi yakanaka ere kunyazwi nemahambire engazi mukati mwemiri mwemuntu.

Kune imweni mitekwerede inoshandiswa mukati mwezvibhedhlera. Yekuti kuti usizi kutaticha nezvayo haungakoni kuishandisa ngekuti kuziya kuti inoshandei. Zvinongana zvoda madhogodheya kuti abetsere uye kukushandisira mishongayo iyoyo.

Tikaenda kuzvibhehlera zvedu tinoona kuti kune dzimweni mbatso dziriyo dzinenge dzine mubhedha yekuti madhokodheya anenge eyiningira parukunga veirape muntu kuti aoneke eipora.

Kudai ngekuti dzimweni nyika dzotendera kuti dhogodheya arekete nematenda paruxunga. Mutenda eironza kuti chiinyi chinomuhlupa. Zvoita kuti kudetsera kuuye ngenguva iri pasinde.

Mimbiti imweni yatinorapwa ndiyo zvitenda zvakasiyana-siyana ,kunyazwi nemagomboti .Imweni yachona inokumanidzwa kuti paoneke peibude chiro chakagwinya, zvinozopuwa vatenda voorwara.

Mitombo yetinotsirwa mamizi medu, tinowona kakurutu kuti imweni yakhona zve, ndiyo inotorwa zve ngevantu veyinasire maphilisi. Tozoyimwa zve irimumaphilizi tayende kuzvibhedhlere korapwa.

Mitombo yechiantu yatakakura teishandisa tinoona kuti mazuwano kwane dhlekemezi dzakafundira ndizvo dzooneka dzoirima kunyazwi kuisima kuti ioneke yeidetsera vantu mukati mwentaraunda.

Kune imweni mitombo inomera kakurutu ngenguwa peinenge yeinaya poitazve amweni magomboti ekuti anotsiwe mukati mwemakomo asizveshe izvi zvinode vantu vanozviziya ngekuti usingazvizii unokone kutore zvisizvo.

Mitombo yatinotsa kunyazwi kushandisa yechibhoyi inode vantu vanonasa kuiziya ngekuti imweni yakona ukashaishe kutsa unotsa neunouraya, hino kazhinjitu ntaraunda dzedu vanoziye mitombo ndivo vanotsvakiswe mitomboyo.

Kuneimweni mitombo inomera mukati mwendaraunda dzedu yekuti inoonekwa kakurutu ndau dzine mapuwe akawanda kunyazi mumakomo asi asharuka edu anoziya njira dzekuyiona ndiyo mitombo yo yeidetsera antu mukurarama.

Kudai ngekuti tinenge teiziva kuti mitombo nemagomboti anotsiga kugare zvinodetsera kunyazi nguwa iyoyo umwe wedu panozwa zviyayo kunyazi kutsinzwa kwenyama ngekuti tinenge toziva tomupei.

Kune imweni mimbiti inobuda mukati mwenharaunda dzedu. Mumbiti yo inonyanya kubuda ndau dzine mvura yakawanda kakurutu kana kuti nguwa inonaya maningi mvura iyaa. Ndopetinoona dzeihluma.

Kune imweni mitombo inohluma kakurutu nguwa iyo mvura painenge yoonaya, tutsezve yakawanda mitombo inotsiwe nzinde dzayo kwakudzisuka dzoomeswa kwakuchizope vanhu kuti vachizomwa nekurapwa matenda.

Kune maphirizi amweni atinooneka teipuwa mukati mwekupona kwedu anoita kuti ndxondo dzirambe dzeifunga. Kunyazi naavavo vane mikarakadzo yoita mishomani vanooneka veibetsereka ngenzirayo.

Miriwo imweni yorimwa mazuwaano, tinozwa ngevekuzvibhedhlera kuti ine zvinodetsera mukati mwemwiri dzevanthu. Izvozvo zvinokurudzirwazve ngehurumende dzedu kuti vantu vaoneke veirye mishongayo iyoyo kuti vapone.

Pamweni magomboti etinomwiswa mukati mekopona kunyazwi guchu ratinonasirirwa mukati ye ndaramo tinona kuti rinohudhisa kunyazwi kuti muntu azwe kuenda kuchi lava kawanda yambo asi iriyo zve nyira yekurapa iriyo.

Mitombo inopuwe vantu kuzvibhehlera inosiyana -siyana kubudikidza ngedambudziko raunenge wadhibana naro kunyazwi chiyaiyo chinenge cheikuhlupa mukati mwenyama dzako. Tutsezve zvinodazve kuzwa ndiwo madhokodheya kuti unoushandise kanjani.

Ndiyani vaiziya kuti nguva inoiyi tingadai tane mitombo inokone kurapa kuvaviva. Kunyazi vahamba ngezvikukwa zviya unondo tora mitomboyo vodzora zvinonyarara apapo-apapo.

Kudai ngekuti zviro zvinoshandiswa ndiana tongata magomboti nemimbiti tinozviona zvakaunganidzwa asi aukoni kureketa nekuziye kuti ichi ngechiri asi ena nekuti ndiye wakazvitsa unenge eizviziya .

Kudayi ngekuti ndaramo imweni inokona kusiya mwana asisina mai, tinoona kuti mazuwaano kwane mikaka yekunasira inoyita kuti vana varambe veyi kurungirwa veyimwa, ateyi vagume zera iroro rekuti okona kuzoryawo sadza nezvimweni zvakaparadzana.

Imweni yemitombo yetinoshandisa mukati mwekupona kwedu, inokuyiwa yapedza yoiswa mumvura kuti vantu vamwe izvozvo zvinoonekwa zviri nane pane kutsenga nzinde dzakona dzakadaro.

Kune mitombo iriyo inokona kuonekwa kundau idzodzo dzinotengeswa mitombo yekuti imweni yakona weishandisa inosereresa ganda. Kunyazwi kunasirisa ganda hee kune avavo vanenge vane mapundu .

Kudai ngekuti tine mitombo yakawanda yatinoziya inokone kudetsere vantu kurapa matenda akasiyana siyana imweni yakhona tinokone kutoisime pamuzi petinogara pemene tozoionere pasinde.

Kune imweni mitombo yatinoona yatinokurudzirwa kuti tishandise kunyanya pamwiri pedu Pange pakashambidzika tutse zve imweni yakona inodusa makwenu mukati memasoro edu.

Kudhaya takakura teidzora ndimi kuitire zvingaka asi mazuwanaya kwane mitombo kunyazwi ngemafuta agazirwa kuitire makandawo awawo anomweka kunyazwi kuite zvingaka. Asi zvinotengwe mukati mwendau idzodzo dzinotengwe maphilizi.

Imweni mitombo inogara muzvitumbu kuitira kuti muntu oode kuimwa kunyazi kudzora kana kuishandisa zviya nyore kwaari ende mitombo iyi inosanganisira inogadzirwa ange gavakava.

Kudai ngekuti mitombo nemagomboti akawanda mukati mwentharaunda dzedu. Mazuwa ano vakawanda votoziya kuti chakati chinorapei chakati chinorapei. Zvasiyana nepasurepo pekuti waitoziya kuti vasharuka ndovaiziya vega.

Mitombo inonyorerwa vanthu kuzvibhehlera kunyazwi inozwi vantu vazotenga inonga yeitoda kutoti avavo vakafunda ndiyo vakone kukuronzera kuti inoshandiswa mashandisirweyi kunyazwi nemamwire akona vanokona kukunyorerazve pashi.

Mitombo inoonekwa yeikwanisa kushanda mukati menharaunda dzedu nemagomboti mizhinji yakona imohluma nemaruwa ndeuina tutse vanoishandisa vanoita zvekutsa kunyazi kuikuya kuti izokona kumwika inyari mumvura.

Imweni ye mitombo ino shandiswe kurapa antu kunyazwi makomboti ano tsiva tinoona kakurutu kuti anode kuti aitwe nge antu ano nyasa kuma ziva ngekuti zvikaitwa nge vasinga zviziyi zvinoku kosodza ukazotofa.

Kudai ngekuti munyari muntaraunda kunyazi muzvibhedhlera mwedu tinofundiswa ngenjira yekudzingwarira kunyazwi kuate antu akashambidzika zvinosanganisira kukweshe mazino ngemitombo yaayo mazuwa ano.

Kune amweni mafuta ekudzora etinoona kuti anonasirwa ngezviro zvetinoziya mukati mwentaraunda mwedu. Anoonekazve eitengeswa mundau idzodzo dzinotengeswe mitombo kuitira kuti vantu vaoneke veidetsereka.

Amweni magomboti etinopuwa mukati mwekupona anode vasharukwa vanoziya kuti anoshandiswa kanjani kuti zvisazo nxumana nezvimweni mukati mwekupona asi kuzvibhedhlera vanokurudzira yambo kuti watanga ngemaphilizi chipedza ngemaphilizi.

Kudai ngekuti tinoziye kuti mitombo zviro zvakakosha, toona kuti mazuvano vantu vanoite zvemagomboti kunyazwi nemitombo yechindau vanooneka vachiirima kunyazi kuziisa amweni kushanda kwayo.

Mitombo yataka kura teyiyi shandisa mukati mwendaraunda yedu tava kuona kuti mazuva ano yorimwa kunyazi kuisima kuitire kuti uyowo weshe unokone kude kuishandisa inge iri pasinde kuti vantu vakone kubatsirika.

Kune imweni mitombo inoshanda yeizwi inosise kuti ipere. Poitazve imweni yekuzi madhogodheya vanoti shandisa atei wazwa kuti zvanaka wongwarira wozoshandisazve pamweni paunozozwazve kuti warwara chiro chakadai ngeichocho.

Tikaenda nharaunda dzinotengeswa mitombo tinoona kakurutu kuti mitombo inonga yakarongwa kubidikidza ngezvainorapa kunyazwi nemashandire ayo wagumazve iyoyo weitenga mutombo dhokodheya unokuronzera ngenjira yakanaka yekumwa ndiyo.

Mitombo yechi antu kunyazwi ma gomboti kakurutu ano ngwarirwe muzvikari kunyazwi mundiro dzeku tsetsa wa gumepo wochi puwa kuti uyu uno shande chakati zvei enderana ne dambudziko rawa guma ndiro.

Kune imweni mitombo yemishango inotandira nemimbiti imweni. Tutse zvee ine nguwa yainobuda maruwa. Kunyazwi nembeu yakhona inotorwa zve yeishandiswa ngevantu.

Mitombo yemushango inorape matenda akasiyana-siyana kazhinjitu inozikana ngeasharuka ekudhaya yaambo. Ngekuti ndivo vakakura veiishandisa maphirizi asati awanda maningi.

Kune imweni mitombo yatinoshandisa mukati mendaramo yekuti tinoshandisa mashakani akona kana kuti tinokona kutse dziri nzinde tokuya toomesa totokone kurapa zviyayo zvatinenge tinazvo mundaramo.

Mitombo yechiandu inoshanda mukati mwekupona kwedu tinoona kakurutu kuti inosise kutsvakwa ngevandu vanenge vakaiziya ngekuti ikatorwa ngemundu usingaiziyi unokone kupuwe usiwo kuti ukurape.

Ngenguwa imweni tinoone kuti imweni yemitombo kunyazwi magomboti anomera nharaunda dzakasiyana siyana kubudikidza ngemvura inonayeyo kunyazwi muhlobo wevhu unenge uriyo iyoyo.

Kudai ngekuti tinoziye mitombo irimwo mukati mwenyika ino, kune imweni mitombo inokonazve kudhibaniswa nemuriwo kutorya kwemene, kunyazi nesadza asi yeitorapa. Koitazve imweni inoda kutsengwa isizi kubikwa.

Imweni yemitombo yetinorapwa ndiyo mukati mwentharaunda yedu. Tinoona kakurutu kuti inohlume maruwa, tutse vanoziva ngezvayo vanenge veiziya zve nguwa yakanaka yekuikuma kunyazwi kutse nzinde dzayo.

Kune imweni mitombo yetinomwiswa kunyazi kutswatiswa mukati mwenharaunda. Inoite kuti ukaimwa nenguva irikuretu unooneke votanga kuchaya, kuhudha asi ndokurapa kweinengana yeiita mukati mwemwiri vedu.

Kubudikidza ngekuti vantu vofunda ngendaa yemutombo vemushango. Imweni yakona inosimiva kunyazwi pamuzi, kuitire kuti ngenguva iyoyo muntu paanenge ozwe chiyayo unotore mutombo eimwa.

Kune amweni magomboti kunyazwi mitombo yemushango inode vanonase kuiziya kuti vakutsire kunyazwi kukunasirira kana waite denda zviya ,tutse ukaishandisa uriwe unokone kumwe wakawandisa kana kukume usiwopi.

Imweni yemiriwo yetinorya kumamizi kweduyo, inenge iri mitombozve. Miriwo iyi inosanganisira bangarara, guku. Asi tichakura taiona ingatei kubatirirwa, ngendaa yekuti tinenge teida nyama.

Mitombo imweni yetinoshandisa tinotoishandisa tisingazii kuti mitombo. Kunyanya iyoyoyo mitombo inobikwa kuita murivo inosanganisira guku nembova. Asi zvinenge zveitutsire ngazi mukati mwemwiri yedu.

Mitombo yechiandu inobuda mumashango kakurutu inobuda nguva iyoyo inonaya mvura kakawanda ndonguva weinohluma kunyazwi neanotsa vanotsa veianikidza nguvawo.

Mitombo inoshandiswe kurapa ndiyo vanthu inode kuti itsvakwe ngevanthu vanonasa kuiziya ngekuti imweni yakhona ikatora zvisizvo inokone kuuraye munthu pane kuti itorape munthu asi muntharaunda medu mazuwano vanthu voiziya.

Amweni magomboti etinoona eitsiwa ngevasharuka vevanthu mumamizi tinoona kuti anobaada vona avavo vanonase kumaziya ngekuti ,ukapesanise nzinde dzakhona unokona kutsa a ,nedzemimbiti inouraya ukanyarara.

Amweni emagomboti anoshanda mukati mwekupona tinoone kuti anonesa kuti andokumwa ngemuntu usingaziyi kuti anoshandeyi amweni akhona ndiwo anouraya amweni akhona zve anenge eyida kuziye chipimo muntu asati amwa.

Imweni yemitombo inoshandiswa mukati mwezvibhedhlera tinoona kuti inonasirwazve kubve kumagomboti yatagara teimwa mukati mwemizi yedu asi musiyano unozoitepo ngewekuti mapilizi ekuchibhedhlera anengana aane chipimo.

Imweni yemitombo inorape vantu kakurutu inomera yega mumiganga yedu koita zveimweni isika oneki mumizi inotode avavo vane vaende mushango kuti vatse vatse vazoone kurape vantu

Mitombo imweni yatinoshandisa mukati mwemizi, inokone kusimika kunyazve muzvikotera. Kwakutogara nayo pamizi papapo kuyitira kuti ngenguwa inozowuya denda unokona kutotsa wotorima, wotomwa, wotopona.

Haiwa ngekuti takakure mundau dzakanaka yaampho teigare mumakwitira nemumakwasha, mwataiona asharuka veienda kootsa mitombo vouya nayo vopipidza tokurazve takagwinya.

Mitombo kunyazwi nemagomboti tinoona kuti amweni akhona anookwe mundaraunda dzakaite makomo ndkwaanoenda kotsiwa iyoyo kuti achizouya eidetsere vantu mundaraunda dzedu dzetinopona tiri.

Kudhaya takakure teiziye kuti vana vairumurwa ngekuputisirwe nhuturwa kunyazwi toronga pamikaka yaanamai asi mazuwa ano totoone kuti nhuturwa dzotoshandiswe kurapa matenda akawandawanda mukati mwenharaunda dzedu.

Kune muriwo imweni yatinowanika teyirima mukati mwemizi inonzi ine zvainobetsera mukati mwemuwiri wedu kusanganisira kabichi rokurudzirwa kakurutu kenguti rinozwi rine chikafu chodikanwa mukati mwemuwiri yedu.

Kudai ngekuti vantu vakawanda vofunda nekuziya mitombo inorapa, imweni yakona yotoita zvokusimwa kuitira kuti vantu vazoonekwa veidetsereka ndiyo imweni inokumanidzwazve kugadzire mapilizi.

Mishonga yakawanda inodetsere vantu yetinoona mumamizi mwedu kunyazwi mushango kuirya kudayi unozwa inengana yeiwawa asi ndikwona kurapa kwayo kazhinjitu ukwokwo asi vanodaro kuti shingirira ndookuti zvipore.